Co umupira w'amaboko ni ikibuga c'akarorero gikwije ibisabwa paba mu mvura abanyeshure barakina ata nkomi, kuko gino kibuga kirubakiye kira na sakayo.

Mu ishure ry'abana bagicuka aba banyeshure bicara ku dutebe tumwe turi ko amasaho y'ubururu nayatukura bano bana bicara umuzingi bamwe baraba mu maso y'abandi umwigisha wabo aja hagati.

Ububiko bw'ibitabo kw'ishure ryisumbuye mu cumba categuriwe ku bikwamwo ibi bitabo bibitse mu buryo biri mutubati dukoze mu vyuma bino bitabo harimwo kazinduzi hakabamwo ibitabo vyigisha icirwa menyesha ntara

Ibitabo vyinshi bibitse kukabati gakoze mumbaho mu buryo bwiza cane bino bitabo ushaka kubisoma urobanuramwo ico wipfuza nibitabo vyigisha bigatanga n'ubumenyi bw'akarorero.

Ikigo c’ishuri ryisumbuye aho abarimo basanzwe bategurira ivyigwa bigisha, rino shure rifise inkingi nini zikomeye, zitandukanye, buri nkingi bashize aho bashira imicafu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri hagati na hagati y'amashure abiri abangabanganwa ibiti biteye inyuma kuri iki kibuga nibiti bivyibushe bifise amababi manini bitoshe.

Intebe z'ishure, zikoze mu mbaho, n'imeza ni uko nyene; iri shure, risize irangi ryera, indani; abanyeshure, biga kuri iri shuri, ni mu gihe, bari mu buruhuko, bw'igice ca gatatu.

Uduca murongo dutandukanye harimwo uturukira mende zifise impande zitatu zitangana hari na, kandi gaca umurongo wo muzingi.

Ishure ryubatse n'amatafari aturiye havanzemwo n'isima urusenge rwiri shure n'ivyuma bisize irangi ritukura n'amabati mashasha risakaye

ivyatsi biri imbere yutwo tuzu twasugumwe biraboneka neza ko badakora isuku rikwiye kurutwo tuzu, utuzu twubakishije amatafara aturiye hasize isima hasi , tuno tuzu tugabanijemwo kabiri, utwateguriwe abakobwa n'abahungu.

Ibitabo vyishi cane biri ahantu havyo habiteguriwe ku bikwa bino bitabo harimwo ivyo kwinonora imitsi hakabamwo n'ibifise inkuru ziryoheye amatwi cane cane zerekeye urukundo.

Ibitabo vyinshi cane, ariko bito bito, vy'abanyeshure, biri mu cumba bibikwamwo; bino bitabo, kuva babizanye, ntibarabitanga mu mashure, kuko biracari bishasha.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubakisha isima n'amabuye bivanzemwo umusenyi impera n'impera z'iki kibuga hateye ibiti vy'inshi cane ku buryo bitoshe.

Isomero ry'ibitabo ni isomero ryiza cane, aho ribitsemwo ibitabo bikomakomeye, vyanditswe n'abanyabirenge isi yigeze kugira. Bino bitabo harimwo ivyigisha, harimwo nivy'inkuru z'urukundo.

Ikibuga abana bakiniramwo binonora imitsi bashinze ivyuma bamanikako iminyororo ibiri, abana baricara ugasunika y'iterera aja hejuru akongera akagaruka imvura ihejeje kugwa amazi ya retse aho bahonyora.

Mw'ishure ry'intango abanyeshuri bigamwo mw'ishure rishaje hasi isima yahinduye ibara ibitabo abanyeshuri bigiramwo biri ku kabati gakoze mu mbaho

Igishusho cerekana umuvyeyi yibungenze n'umwana rimunda bagikoresha cane cane mu bijanye n'amagara y'abantu aho abanyeshure bigishwa uko umuvyeyi yitwara mu gihe yibungenze.

Mu cumba categuriwe kubikama ibitabo n'ibitabo vyishi cane bibitse mu tubati dukozwe mu mbaho bino bitabo abanyeshuri barabisoma cane kuko nivyo bituma bamenye ubwenge

Iri shure rifise ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko ibiti biteye imbere yiri shure vyose bitanga akayaga abanyeshuri bakiga neza bakagira n'amagara meza

Ikibuga c'umupira w'amaboko imbere yiri ishure ni ikibuga cubakishaijisima, ariko nta mirongo imwe yerekana aho baterere umupira, naho batarenga ihari.

Urukino bakinira ku musenyi ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane bagikiniramo mu gihe c'izuba kubera ko mu mvura ntibakunze kuhakinira.

Urubaho rwera bandikako cane cane iyo bakoresha imashini nyabwonko bagashirako imishwarara y'iyo mashini iyo mishwarara n'iyo izamwo ivyo abanyeshure bagira bige.

Intebe zishaje zikoze mu mbaho n'amaguru n'imbaho, abanyeshuri biga kurir'ishuri bagiye mu buruhuko baratashe ,urubaho rwabo rwirabura basize baruhanaguye nta vyanditswe biriko.

Udutabo duto duto tw'umwarimu yandikamwo ariko ategura ivyirwa ryigisha bino bitabo iri ku meza ikoze mu mbaho mu cumba categuriwe ku bibikamwo

Intebe nyishi bicara ko ziri musi y'imeza imeza zikoze mu biti n'amaguru y'ivyuma inkaratasi abanyeshuri bandikako bazisiga kurizi meza hejuru

Icumba c'uburaro categuriwe abanyeshure biga barara mu ndaro bashashe ibitanda vyabo bigerekeranye bikozwe mu vyuma bana abanyeshure bari m'ishure.

Ibitabo vyinshi cane bibitse mu tubati dukozwe mu mbaho harimo ivyigisha ururimi rw'ikirundi ivyigishi ivy'ubutunzi n'ibitabo ryigisha akahise kafirika.

Amasanamu abiri bakoresha biga mu bijanye n'amagara y'abantu isanamu imwe yerekana ibihimba vy'umuntu biri munda iyindi sanamu ku ruhande yerekana amagufa yose agize umuntu.

N'isaho yirabura ku ruhande mu dupfuko turi ku ruhande harimwo agacupa kera gafise umufundikizo wirabura kano gacupa bagatwaramwo amazi iyo bafashe urugendo

Ishure ry'akarorero, ryubatse vuba; abanyeshure, biga kuri iri ishure, ni abanyeshure baciye ubwenge; amadirisha n'inzugi vy'iri shure, ni imbaho; zisize amarangi, atandukanye.

Ibitabo bibitse neza mu tubati dukoze mu mbaho. Bino bitabo harimwo ivyigisha akahise k'isi, harimwo ivy'ubutunzi, n'ivyigisha ururimi rw'ikirundi.

Udukoresho bakoresha mw'ishuri kamwe bagakoresha bahanagura ikibaho gakozwe n'igiti aho abantu bafata imbere ahafata ku kibaho gakozwe n'umufarizo.

Ishuri ry'intango. Ni ishure ryubatse neza cane. Ryubakishije amatafari aturiye. Umushinge waryo ni amabuye manini manini cane. Utudirisha batudugije hejuru, ni duto duto.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye, umurongo hagati usizi irangi ryera igisenge c'irishure n'ivyuma bisize irange ritukura amabati mashasha, imbere mu mbuga y'irishure hari aho abanyeshure bakarabira.

Ikirangamisi kimanitse ku ruhome rwiri shure ,ibicapo bitandukanye navyo birahari ,hasi hameze neza cane, intebe yicarako zikozwe mumbaho n'intebe z'inyegamo.

Ibiti bitoshe cane bikikije ikibuga c'umupira w'amaboko, ibiti bishinzeko iki kibuga handitseko indome hasi mbuga hateye ivyatsi vyinshi cane biratotahaye, turavye neza ni mu gihe c'imvura.

Ikibuga c'umupira w'amaboko n'ikibuga gishaje ivyuma biriko iki kibuga birashaje imbaho bashira aha umupira winjirira ugiye gutsinda izi mbaho zimwe zaraboze aho umupira winjirira utuyunguruzo duhari natwo twaratabutse.

Umupira w'amaboko n'umupira mwiza cane ufise amabara atatu ibaragirabura n'ayandi mabara abiri uyu mupira iyo ariko barabukina barawuhererekanya ku buryo uva kuri umwe ukaja k'uyundi bakoresheje amaboko gusa.

Udukoresho dufise urwembe n'agatoboro binjizamwo ikaramu y'igiti bariko barandika ikaba itacandika neza bashiramwo iyo karamu bagasongora utu dukoresho badukoze mu buryo bw'umuzingi dufise amabara atandukanye

Ibitabo vynsiki cyane bibitse kutubati aho bitegekanirijwe kubikwa abanyeshuri ntibabitana kubera ko imvura ishobora kugwa ikabinyagira bikono nekara.

Imiryango yugaje utuzu twa sugumwe n'imbaho, hejuru barasigaje umwanya kugira ngo umuyaga uze urinjira, amashuri ari hirya gatonya arashaje, amabati yatanguye kurwa imfira, imbere mu kibuga c'iri shuri ntaho gukinira hahari kuberako ibivu vyose bakuye muri iri shuri bubaka niho birunze.

Isomero ry'ibitabo aho ibitabo bihari ari vyinshi cane bibitse mu tubati dukozwe n'ivyuma hari ibitabo vyinshi cane bigize ivyigwa bitandukanye.

Akandikisho, ko kwandika, ku nkaratasi zera, kari ku rukaratasi, hano ku meza; umunyeshuri yariko ariga, arasohotse hanze gatoya, kubera ko, ibikoresho vyiwe vyose, yabisize ku meza.

Ishure ryisumbuye riherereye ahantu mu caro, imbere y'irishure hari icapa cerekana ukwo irishure ryitwa indani mur irishure hateye ibiti umuringotutware amazi uri imbere y'irishure.

Urubaho ruhagaze ku biti ni urubaho rushobora kuzunguruka. Iyo bahejeje kwandika ku ruhande rumwe, barazungurutsa ku rundi ruhande bakandika aho rwegamiye n'amabati.

Imipira y'urukino rw'amaguru. Imipira cane cane ni ibikinisho vy'abana, iri mu mabara atandukanye ane: ibara ritukura, ibara ry'umuhondo, iry'icatsi kibisi niry'ubururu.

Abanyeshure bamwe bambaye impuzu ndende, abandi bambaye amakabutura. Twihweje neza harimwo abahungu n'abakobwa. Bari mu kibuga c'umupira w'amaguru bagira bakine. Umwaka w'umunani urakina nuw'icumi.

Amashusho amanitse ku ruhome rw'ishure n' amashusho atandukanye muri yo harimwo amashusho y'ibikere harim'amashusho y'amabendera y'ibihugu hakaba harimwo n'amashusho y'ibiti.

iimbuga yishure rikuru aha hateguriwe abinonore imitsi bagiye bagabura mwo ibice bitandukanye kuburyo nimba abinonore imitsi biruka atawuva mu gice kimwe ngo yinjire mu kindi

Icumba abana bigiramo ni icumba kirimwo ibikoresho bifasha abo banyeshure kwiga. Harimwo udutebe tw'inyegamo twirabura, dufise amaguru y'ivyuma. Ibicapo vyinshi ku bihome vyerekana ivyo biga aba banyeshure.

Imashini nyabwonko zakije. Ni imashini nyinshi cane. Mu cumba zirimwo, ziri ku meza zikoze mu mbaho. Abarimu babiri, umwe ahetse isaho yiwe mu mugongo, bariko batunganya izo mashini neza, bitegura kuzikoresha.

Ibitabo vyinshi cane, biri ahagenewe, kubikwa ibi bitabo; ni ku tubati, dukoze mu mbaho, ni ibitabo bigerekeranye; ibi bitabo, bibikwa mu buryo, ushaka gusoma, igitabo cose ushaka, ukironka bitakugoye.

Ishure ryiza cane rya karorero n'ishure ryubakishije amatafari aturiye rifise inkingi nini cane zikomeye mu kwinjira muriri shure uduga ku ngazi impera n'impera aho abantu bace baduze bashinze ivyuma bifatikiza mu kuduga

Ishure ryubakishije amatafari aturiye n'ishure ryubatse mu buryo bw'amazi amwe urubaho rwera hagati na hagati hari imbaho abanyeshure bicara ku ntebe z'inyegamo utu meza tw'ivyuma n'imbaho dufise n'utubati

Abanyeshuri baje kurorera urwo rukino rw'umupira w'amaboko ni beshi cane, bamwe muri bo bishimye abandi bariko bakomamashi kubera mukinyi ariko yitwara neza muri uru rukino.

Ibitabo vyiza cane vyigisha ku bijanye n'ivy'uburimyi ,hari n'ivyigisha kubijanye ibidukikije ,bino bitabo biraryoshe gusoma, turavye neza vyanditswe n'abahinga mu nyandiko, ibi bitabo abanyeshuri babisoma baciye ubwenge.

Amakaramu n'ibindi bikoresho bikoreshwa mw'ishuri cane cane n'abanyeshuri n'abarezi babo hari n'ikaramu z'igiti n'ikaramu zindi zisanzwe ziri kw'ikaye.

Itazyigisha ururimi rw'amahanga bino bitabo harimo ivyo ikinyamazuru vyishi muri vyo nivyigisha ubutunzi n'ibivuga ku kahise ko intwari zafurika.

Ibikoresho vy'abana bakoresha biga biri mu cumba bana bigiramwo bimwe biri mu dusandugu twuguruye biteretse ku meza ibindi biri aho abana bigira bicara ku dutebe twinyegamo ibishusho bimanitse ku bihome vyiri shure.

Bitabubutwa abanyeshure bakoresha bandika ibi bitabo bifise ibifuniko vyirabura vyose biri aho vyateguriwe kubikwa mu dobati.

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Ni ikibuga gikomeye cane cubakishije amabuye manini y'amasare. Iruhande rw'aya mabuye, hari n'utundi tubuye dutoduto tw'urucekeri. Inyuma y'iki kibuga hateye ibiti bininya cane, birebire.

Mu cyumba cyateguriwe kubikwamo ibitabo ibi bitabo abanyeshuri babikoresha bariko basubira mo ibyigwa kuri bino bitabo kuri buri kimwe ikimwe bagiye bacandika ko berekana n'icyo gisigura.

Batatu mu banyeshuri batanu, n'abakobwa babiri n'abahungu, aba bose bambaye impunzu zisa, bariko bitegurira gukina mu kanya urukino rw'amaboko.

Igisenge c'ishure gikoze mu vyuma isize irangi ritukura, amabati aboneka ko ashaje asakaye iri ishure. Intebe zikoze mu mbaho abanyeshuri bicarako. Ku mpande n'impande iri shure ryubakishije amatafari aturiye.

Igisenge c'irishure nivyuma gusa ,inkingi zaco zisize irangi ry'ubururu, amabati namabara ashaka gutukura ,hasi hasizisima, irishure ryubatswe neza kandi Abanyeshure batashe.

Abanyeshuri bambaye neza impuzu zerekana ko arizo kwinonora imitsi, uyu musi abakina ni abo mu mwaka w'icenda kw'ishuri ryisumbuye baracakinana n'abo mu mwaka w'icumi urukino rwateguwe neza cane.

Imeza zikozwe mu mbaho, amaguru y'ivyuma. Intebe bicarako nazo nuko nyene. Abanyeshuri biga hano hantu ni bake, kuko bicara mu buryo bicara barabana.

Intebe zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma abanyeshuri bicara ko ni intebe ziri mishure aha ikibaho bandikako kiri n'ibibaho bitatu vyegeranye ic'iburyo nic'ibubamfu kiranditseko ico hagati ntanakimwe canditseko.

Intebe zifise amabara atandukanye ayo urwatsi rubisi ayubururu n'ayatukura, aho abanyeshure biga kuriri shure bicara bangahe bangahe bicara bakikije intebe imwimwe.

Mu cumba, c'ishure ry'intango, aho abanyeshure bigira; bicaye ku ntebe, zikozwe mu mbaho, n'amaguru y'ivyuma; amadirisha y'iri shure, ni ivyuma, biriko ibiyo, ariko ni amashure yagutse.

Amakaramu, menshi cane, atandukanye, abanyeshuri bakoresha, bandika; harimwo ikaramu z'ibara ritukura, ikaramu z'icatsi kibisi, iz'ubururu, n'ikaramu zirabura.

Utuzu twa sugumwe tw'ishure kamwe urugi gwaravuyeko. N'utuzu twa sugumwe tw'ikizungu abanyeshure baduhuriramwo bose baba bahungu canke abakobwa.

Ni ibitabo vyiza cane igitabo kimwe kirasanzuruye umunyeshuri biboneka ko, ariko ariga ku ruhande rari kazindozi vyo sibiteretse ku meza ibitabo biri hano hantu ni ivyo akarorero.

Ibitabo vyinshi biri ku tubati dukoze mu mbaho biri aho vyateguriwe kubikwa abanyeshuri baza kubisoma mu buryo bwo kwiyungura ubwenge no gukora ubushakashatsi ku vyigwa bize harimo ibitabo vyakazinduzi n'ibindi.

Ahantu abanyeshuri bahunyura muri iri shure hasuzirangire itukura abanyeshuri bicara ku ntebe zikozwe n'imbaho zikaba zifise amaguru y'ivyuma amadirisha arugaye abanyeshure batashe.

Mu cumba categuriwe gukorerwamo ubushakashatsi, hari ibikoresho bakoresha muri ubu bushakashatsi bitandukanye, abanyeshuri batashe kuko uyu munsi baramutse badakora ubu bushakashatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko n'ikibuga ciza cane kiri kwishure ry'ubuhinga, amabati asakaye ahari iki kibuga ni mashasha, igisenge nacone gikozwe muvyuma umuntu umwe yicaye imbere yiki kibuga.

Utumeza tureture dufise amaguru y'ivyuma maremare n'udutebe bicarako, dukoze mu vyuma n'imbaho. Turi mu cumba c'ishure, aho abanyeshure bicara, bitegereza hirya no hino kuko ishure impera n'impera ridasakaye.

Abanyeshuri biga kuriri shure batashe intebe bicarako zikoze mu mbaho gusa ikibaho cirabura kiri imbere irishure risize isima ariko urusenge rwaho n'ivyuma gusa

Amashusho y'ibihimba vy'umuntu hamwe n'ibindi bigizwe n'amagufa, biri hano ku meza. Igihimba kimwe ni umutwe, bagenda berekana ibihimba biwugize. Hari n'ikindi gishushanyo kiriko amagufa gusa.

Intebe, ziri ku dutambara twibara ry'ubururu, nutindi ziriko izugwatsi ru toto ,udupupura ku meza hariho ibikoresho, bigiye bitandukanye, muri iri shure hari ibicapo vy'amashusho menshi.

Ibitabo vyinshi cane biri ahagenewe kubika ibitabo, biri mutubati twateguriwe gushirwamwo ibitabo, buri bwoko bw'ibitabo bagiye bandikako ibiharuro ,vyerekana uko ivyo bitabo bingana.

Abanyeshuri biga kw' ishuri y'isumbuye uyu munsi baramutse bakina urukino rwo kwishura wo rwatanguye rwahuje umwaka wa mbere w'amashuri y'isumbuye n'umwaka w'icenda.

Inkofero, itangira ko, umuntu ashobora kugira isanganya, ikibuye canke igiti, kikamugwa mu mutwe; iyi nkofero, cane cane yambara, abari mu mwuga, wo kwubaka, canke wo gukora, umuyagankuba.

Abanyeshure bariko bakina umupira w'amaboko, aba banyeshure bambaye udupira n'ibirato vyateguriwe gukina uyu mukino, ibiti bitoshe vy'amababi manini manini bikikije kibuga.

Intebe ziri munsi y'imeza mu dutebe dutonya titunyegamo dufise amaguru y'ivyuma izimeza zikozwe n'imbaho hejuru n'amaguru y'ivyuma, ni kw' ishuri ryisumbuye aho abanyeshuri biga bicaye hamwe umuzingi canke urukiramende.

Ikibuga c'abana bakiniramwo iki kibuga kirimwo ibikinisho vyinshi cane abana bakiniramwo bakishima bagataha mu mutwe baruhutse ni bimwe borira ko baciye ku ngazi bakishungurura bamanuka.

Ikibuga c'umupira uw'amaboko, ni kibuga bakunzemwo gukinirwamwo, ku musenyi wo ku nyanja, uyu musenyi bari minshi cane, ikibuga kiri iruhande y'ibarabara vy'ikaburimbo ,ibiti vy'inshi bikikuje ico kibuga biratotahaye.

Jumba bakoreramwo ubushakashatsi ibikoresho basanze bakoreramwo vyose bimwe muri vyo bimeze nkibirahuri birebire cane biteretse ku kameza gafise intoboro kuva hejuru gushika hasi ku bugya ikirahuri gitiko ma kukia indi ngo kimeneke.

Icumba bakereraneramwo ubushakashatsi, intebe bicarako n'inyegamo ibikoresho vy'ubushakashatsi harimwo udukopo dutandukanye bakoresha muri ubu bushakashatsi turi ku meza.

Ahantu bakorera ubushakashatsi mu cumba categuriwe gukorerwamwo bushakashatsi, imeza bakoreraho bu bushakashatsi, n'ibindi bikoresho harimwo utubati hakabamwo aho bakarabira bahegeje gukora ubwo bushakashatsi vyose bikozwe mu vyuma gusa.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abashakashatsi baza muri iki cumba categuriwe gukoreramwo ubushakashatsi, harimwo utuntu tumeze nk'ibirahuri bashiramwo ubushakashatsi bakabika kugira ngo ejo bazoze kuraba inyishu z'ubwo bushakashatsi.

Ibintu, bimeze nk'amasafuriya, ivyatsi, biteretse ku meza, n'ibindi bikoresho, vy'ivyuma, biri muri iki cumba, bakoreramwo ubushakashatsi; hasi hasize irangi, rishaka gutukura.

Iyi mashini ifotora impapuro iri ahantu hakorera ubushakashatsi iyo bahejeje gukora ubushakashatsi bagashaka gutwara ibyo bakoze bashyira impapuro muri iyi mashini bakazifotora.

Imiringoti itwara amazi n'umuyagankuba mu cumba categuriwemwo ubushakashatsi, ahantu ica harasenyutse, umwigisha akora ubushakashatsi amaguru yambaye ibirato vyirabura.

Icumba gikoregwamo ubushakashatsi aho hari intebe ntonya z'udusonga bugari zikozwe mu mbaho n'inzu yubakishije matafari aturiye muri iyi nzu harimwo ibindi bice vyategwe gukoregwamo ubushakashatsi.

Ibikoresho vy'ubushakashatsi. Ibikoresho vyinshi cane vy'uburyo butandukanye. Bimwe bisutse mu birahuri, ibindi biteretse kuma meza, muri iki cumba gikorewamwo ubushakashatsi.

Ibikoresho vyinshi bikoresha mu bushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu, barashaka kumenya icateye ingwara y'icaduka imaz'iminsi ibangamiye cane cane abana batarakwiza imyaka itanu.

Rishure ryubakishije amatafara ahiye amadirisha n'imiryango n'ivyuma mu amadirisha hariko ibiyo irishure rifise intebe na zone zishaje guko rabano hasi hatanguye kwirabura bivuzeko isima na yo nishaje.

Icumba, categuriwe kubikwamwo, ibikoresho vy'ishure, ni ibikoresho bifasha cane, abanyeshure; harimwo ibitabo, harimwo n'amasanamu, abanyeshuri bifashisha.

Ibitabo vyinshi cane bigerekeranye. Bibitse mu tubati tukozwe n'ivyuma. Bino bitabo, abanyeshuri babikoresha bandika ivyigwa bize. Ibindi bakabikoreramwo ibibazo vya leta.

Impapuro, ziri ku meza; ni mw'isomero ry'ibitabo; izi impapuro, zanditseko n'imashini, ibijanye n'ivyigwa vy'ibiharuro; muri iki cumba, harimwo n'ibitabo, vyo gusoma.

Isomero ry'ibitabo kw'ishure ry'intango, hari ibitabo vyinshi cane bibitse mu tubati dukozwe mu mbaho, bino bitabo harimwo ivyigisha ikirundi, ikinofunofu, hejuru hari isanamu yerekana ibihimba vy'umuntu.

Ibitabo bibitswe neza mu cumba categuriwe kubikwamwo ivyo bitabo, ahatangura hejuru habitse ibitabo bigizwe n'amashusho menshi, hasi ibitabo bigizwe n'ivyo gusoma gusa.

Ibiti bikikije ikibuga c'umupira w'amaguru ku bana biga mw'ishure ritonya n'ibiti binini birebire bitanga akayaga, ku buryo abana bigaho ahantu bafise amagara meza.

Abana biga mu bibura mwaka, ibikoresho bakoresha harimwo imikasi harimwo n'ibikoresho vyo gukinisha, kugira ngo ubwenge bwabo bukure neza . Muri ibi bikoresho harimwo n'ivyo kwandika.

Ibikoresho vy'ishure bifasha abanyeshure kwiga neza muri ibi bikoresho harimwo umusezero bicara ko ufise amashusho atandukanye n'amabara atandukanye.

Amagorori abana bakunda gukina mu gihe bari mu karuhuko, bacafye umurongo w'inyabutatu z'impande zitangana , imbere y'ishure ku mbuga aho abana bari mu musenyi.

Icapa cerekana ishure ry'abana bacutse n'icapa gishinze iruhande rw'ibarabara mu mbuga iteyemwo ivyatsi bitotahaye n'ibiti bihari bifise amababi aremvye ibonekako ari mu gihe c'imvura.

Isanamu zicafye ku rupapuro rumanitse ku ruhome rw'ishure. Muri ibi bicapo, harimwo ivy'ingurube, ibicapo vy'imbeba, ivy'imbwa n'ibindi bikoko bitandukanye.

Mu mbuga y'abana biga mw'ishure ry'abana bacutse, aho binonorera imitsi ku vyuma bashinze. Ibi vyuma, aho bicara hariko hagwa ifira. N'ibi vy'iminyororo navyo nyene ni uko.

Igice categuriwe abana binonora imitsi, biga mu mashure y'abana bagicuka. Ni ibikoresho vyubatse, bimwe mu vyuma, aho abana binjiramwo, bakaduga bakata hirya no hino, bagaserukira muyundi muryango.

Ikibuga abana biga mu mashure y'abana bacutse bakiniramwo. Ni ivyuma bashinze, bikaba bifise ikintu kimeze nk'ubwato burira bakishungurura. Buririra ku ngazi z'ivyuma kugira ngo bashike hejuru, babone kwishungurura, bamanuka hasi.

Ikibuga, abana biga muri iri shure ni abana bagicuka. Hari ibikinisho vyinshi cane bifasha bano bana gukina bakungura n'ubwenge. Harimwo bimwe burirako ku ngazi, bakishungurura bamanuka.

Ibiyo vyamadirisha yishure ry'intango vyaravuyemo bimwe birameneka, ivyuma birimwo ibi biyo bisize irangi ry'ubururu inkingi ziri shure aho abanyeshuri bafata harirabuye.

Umwana yiga muma shure y'intango ariko akora umwimenyerezo w'ibiharuro umunyeshure araciye ubwenge kuko iyo umwarimu amubagije y'ishura atabwoba.

Abanyeshuri babiri bahagaze ku ntebe nishuri n'intebe zikoze mumbaho gusa, iri shuri abandi banyeshuri bigana batashe ,bano banyeshuri bo basigaramwo bikinira.

Intebe zimwe barazisohoye bazishira imbere y'ishure. Zino ntebe abanyeshure bazicarako mu gihe basohotse bari mu karuhuko k'umwanya mutonya. Rino shure ryubakishije amatafari aturiye.

Ishure riboneka kwishure ry'intango, n'ishure ryubakishije amatafari aturiyo bagasigako isima, amadirisha nivyuma n'inzogi, ishure riri kuruhande amabati yaryo yaguye ingese arashaje.

Urubaraza rw'ishure ry'intango n'ivyuma bagiye bateranya bibiri. Igiti kinini cane kiri ku mbuga yiri shure. Umurima w'ishure nta myaka bateyemwo kuko ni mu gihe c'izuba.

Igiti kinini cane kiri mbere y'ishure, ni icamwa c'umwembe. Gifise amababi asongoye, ivyamwa vyo caramuye. Abanyeshure bicara musi y'iki giti bugama izuba.

Ibikoresho vy'ishure biri muri ico cumba categuriwe kubikwamo ibikoresho, muriyo harimwo amakaramu atukura, amakaramu y'ubururu na yirabura ibindi bikoresho ku ruhande biri mw'ibitabo birahari.

Urubaho bandika ko ruravungagurika bisigura ko ir'ishure rirashaje turavye kubibamba simpera isima basize yarirabuye rihindura ibara, intebe z'imbaha abanyeshuri bicarako nazone zirashaje.

Ibicu vyera n'ubururu kw'ishure ry'intango ryubatse neza inkingi zisize irangi ryera ku ruhande hari amashuri bahoze bigamwo kera ashaje

Mu cumba c'ishuri abanyeshure bigiramwo mu mwaka wambere kw'ishure ry'intango intebe bicarako n'imbaho amaguru n'ivyuma ku ntebe hicara abanyeshuri babiri babiri

Ishure shingiro ryubakishije amatafari aturiye riherereye mu ntara ya Butanyerera n'ishure abana baryigako bava ku mitumba yegereye irishure ariko bararuha

Intebe zishaje zikozwe umbahu zimwe muri zo zaravunitse, ariko abanyeshuri baracazicarako ni mu mwanya abanyeshuri bagiye mu karuhuko, kuko amasaho yabo bazanamwo ibikoresho bayasize mw'ishure.

Kazinduzi y'umwigisha akoresha ategura ivyigwa yigisha amakaramu atandukanye harimwo y'ubururu ayatukura habayo vyose biri ku meza y'umwigisha.

Aba bavyeyi baje gutora abana babo biga kuririshure ry'intango ibikoresho bakoresha harimw'indobo, amasaho yabo babishize imbere y'iri ishure mu mbuga ibigazi biteye kuriyo mbuga birakuze bifise amababi manini maremare.

Abanyeshuri biga kurira shuri ry'intango uyu munsi bize indome z'indadi ntame n'uburimi bw'ikinofunofu n'ishure ryigako abana bake bakerebutse

Mw'ishure ry'intango mu mwaka wa gatatu abanyeshure bahiga bahetse amasaho yabo barasohotse bagira batahe ariko baciye mucumba basanzwe bafunguriramwo kugirango bagende babafunguriye.

Intebe zinyegamo umwe wese yicarako babiri babiri imbere y'imezimwe abanyeshuri biga muri iri ishure zibeshi cane, kuko n'abanyeshuri baca iy' ubwenge biroroshe cane ko umwarimu bose ababaza.

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari aturiye, umushinge waryo ni amabuye. Ibarabara rica iruhande y'iri shure ni ibarabara ry'imigenderanire risanzwe. Iri shure rikikijwe n'ibiti vyinshi cane.

Ishure ryubatse mu buryo bw'igorofa ry'akarorero amadirisha n'inzugi n'ivyuma bisize irangire ritukura ibicu muri uyu mwanya bifise ibara ryera n'iryubururu

Abana b'abanyeshuri b'abahungu bambaye yeboyebo uyundi yikoreye ibase bari imbere y'ishure bariko batambuka binjira muri shure uyu munyeshuri yikoreye ibase ashaka gukora isuku

Ishure ry'intango, ni ishure ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amategura; aya mategura, arashaje, ariko ntarameneka; ni ishure, riherereye ku mutumba; inyuma yaryo, hari ibiti vyinshi cane.

Ishure ry'intango mu mbuga yiri shure hari utwatsi duto duto iri shure rirashage cane kuko hasi riratanguye kubomoka iyandi bashizeko vyaravuye ko amabatiyo ntiworaba yaguye ifira yandi arabungwa.

Ishure ry'intango ryubatse n'amatafari aturiye n'amabuye irishure ryubatse ku buryo wogirako ryubatswe mu gihe c'abakoroni mu mbuga y'irishure hateye ivyatsi ibarabara risanzwe ry'imigenderanire rire iruhande y'ishure umwana riko aragenda agenda muri iri barabara

Ibicugera cane n'ivy'ubururu ,ishure ryubatse amabati Atukura, rikaba risizirangi ryera ,irindi riri ku ruhande nishure rishaje ,inkingi no hasi aho abanyeshure baca binjira, isima yaratanguye gukunyuka, iranabomoka.

Inkombe y'ishure ry'intango yubakishije amabuye manini manini y'amasare, iyi nkombe bayubatse kugira ngo itangire inkukura yozohava yinjira mu masomero, ku ruhande rwi yi nkombe hateye ibiti.

Ishure ryubakishije, amatafari aturiye; ni ishure ry'akarorero, ryitiriwe mutima mweranda; amadirisha, inzugi z'iri shure, ni ivyuma, hariko n'ibiyo, bisize irangi ry'ubururu.

Intango harimwo imeza ikoze mu biti n'ishure ryubakishije amatafari aturiye indani risize irangi ryera amadirisha imyango n'ivyuma harimwo n'ibiyo iri ishure abanyeshuri batashe.

Intebe zikozwe mu mbaho, abanyeshure bicarako muri iri shure ry'intango. Impera ku kibambazi, isima yaravuyeko. Ikibaho cirabura na co nyene cagiye kivunguka.

Ikibaho cirabura canditseko ibiharuro n'ingwa yera, hari n'ibindi vyanditse n'ingwa itukura. Iki kibaho kibamvye ku ruhome rw'ishure ry'intango. Abanyeshuri nibo bakoze iyi myimenyerezo.

N'abana bakinira binonora imitsi, iki kibanza gituma abana bamwe bishima ubwenge bwabo bugakura bwiyumvira neza abana bamwe burira ku ngazi bakishungurura bamanuka ahandi nibiti biriko imigozi kera twita imijugunya.

Vyawa mbere rifise inkube zikoze mu mbaho abanyeshure bahiga ni abanyeshuri bava ahira no hino ku mitumba hasi aho abanyeshuri bahonyora ashasha amatafari hari ivundi rinshi cane biboneka ko bigoye no kuhakorera isuku.

Abana babiri bari iruhande y'igiti batemye amashami kikaba kiriko kiranaga ni mu mbuga y'ishure ry'intango iruhande mu mpera mpera y'iki giti hari utwatsi dutoya.

Impuzu zimanitse ku mugozi kw'ishure ry'intango zirimo impuzu zitukura , ,iz'ubururu harimwo n'izindi z'ayandi mabara indobo amasaho y'abanyeshure biri mbere y'ishure bitegura kwinjira mu mashuri y' uburaro.

Amashuri yameze n'ivyatsi. Imbere n'inyuma akikujwe n'ibiti vyinshi. Inkingi zari zigize iri shure ryasenyutse bakagimurira ahandi, zose zaguye hasi yarimwo iyubatswe n'isima n'amabuye.

Igicapo bamanitse ku ruhome rw'ishure kiriko ibicapo vyishi bitandukanye bimwe birimwo umupira w'amaguru intebe y'inyegamo igiti n'igitabo kuriri shure ryubakishije amatafari aturiye

Imeza y'umwigisha yigisha kuri ir' ishure ry'intango hari ibitabo vyinshi yakoresheje yigisha intebe abanyeshuri bicarako nimbaho muririshure isima ihari yaravungavungaguritse.

Ngimango aho urusenge rwaro ruri vyizwe n'imbaho zimwe muri zo vyaravuyemwo amabata araboneka na yo nyene amaje ku gufira, kubera ko ishure rishaje.

Utuzu tubiri twa sugumwe dutandukanye, akagenewe abakobwa, akandi abahungu, imbuga y'iri ishure nta n'icatsi namba ,n'ivu gusa amabuye y'urucekeri ,abana benshi biga kuriri ishure, bahagaze ku gito aho bakarabira.

Bashiminyaguyi mpubiteretse ku meza kuriri ishure ry'intango abanyeshuri bicara ku gatebe karimo vyose ako wicara ko n'aho wandikira uyu munyeshuri yasanzuruye rikaye ariko arandika.

Ishure ry'intango ryubatse n'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hari sima, amadirisha manini ryubatse n'ivyuma n'ibiyo, abanyeshuri biga kuriri shure n'abanyeshuri baciye ubwenge cane.

Ishure ry'intango risakaje amabati ashaje aya mabati na yakera ibiti biteye muriri shure nibiti bitotahaye cane impande n'impande yiri shure harayandi mazu bishoboka ko ari uburaro bw'abarimu

Amadirisha y'ishure arimwo ivyuma bagiye banyuranya mu buryo bw'urukiramembe ayandi akozwe mu nyabutatu, afise n'utwuma duto duto hejuru, intebe abanyeshuri bicarako zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma.

Aha ni mugihe co mw'ijoro abanyeshuri batashe amatara araka intebe bicarako zikoze mu mbaho imeza zimwe ni z'ubururu izindi n'imbaho zisanzwe

Abanyeshure batatu bari mw'ishure bicaye ku ntebe z'imbaho ishure ryubakishije amatafari aturiye n'isima hagati na hagati y'itafari, ishure rifise amadirisha manini manini ariko ibiyo hasi muri ir'ishure harasenyutse.

Umwaka wa kane n'umwaka wa gatanu baramutse uyu munsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko, iri shure rifise ikibuga ciza cane cubakiye, iri shure n'iry'akarorero.

Ibi vyuma bigerekeranye, abanyeshuri bararamu, kuri ibi bitanda, barabisasa baryama bagerekeranye amashuka menshi ashashe kuri ibi bitanda, arera abanyeshuri bagiye mw' ishuri kuko ni mu gihe co kwiga.

Imunyeshure rikakw'ishure ry'intango, ariko arandika ni mu gihe afite ikaramu mu ntoke akagira aho agatabu yandikamo, ariko arandika ibijanye n'icirwa c'i kirundi bizuye umusi.

Mw'ishure ryiza cane ryubatswe neza, rishasha. Rifise amadirisha manini manini cane, arimwo ibiyo. Intebe zo muri iri shure ziri ku mbaho, hamwe n'amaguru y'ivyuma.

Imbuga y'ishure ry'intango urucekeri amabuye n'umusenyi igikoni batekeramo ifungurwa abanyeshuri bafungura n'igikoni kiri iruhande y'ishure ishure rya kera bahoze bigiramwo riyashaje

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari aturiye mu buryo bw'igorofa amabati ariko ararwa ifira ibiti biri shure biri ku mbuga yiri shure n'ibiti bitotahaye cane murivyo harimwo icamwa c'umwembe.

Umunyeshure yicaye mu murima w'ibigazi yifashe ku munwa avuye kw' ishure atashe iwabo, mw' ibarabara hari imbata itambuka yambuka ibarabara.

Ibikoresho vyinshi cane, abanyeshure biga kw'ishure ry'intango bakoresha biga. Biri mu cumba aho vyateguriwe kubikwa. Biri ku meza ikoze mu mbaho, ibindi bimanitse ku tubati.

Urubaho rwirabura ruciyemwo ibibaho bitatu agacamurongo gakozwe mu giti c'inyabutatu irishure abanyeshure batashe risize irangi ryera

Ingunguru nini cane iri mu gikoni aho abanyeshuri bafungurira iyi ngunguru itekwamo ibifungurwa vyishi kuburyo bikwira amashuri yose inkwi ziri ku ruhande

Amadirisha akozwe n'ivyuma n'ibiyo binini binini ni kw'ishure ry'intango riseze irangi ryera ariko iboneka ko uruhuherezi rw'imvura ruriko ruratuma rikunguka amadirisha amwe muri iyo bayamanikako amatangazo.

Urubaraza rw'ishure aho abana baca mu gihe imvura iriko iragwa bufashwe n'ivyuma bishinze ku mpande n'impande hari n'ivyatsi bahateye ibiti bitonze umurongo imbuga y'iri shure n'amabuye gusa.

Intebe zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma ziri mu cumba c'ishure y'intango abanyeshuri bigiramwo iri shuri ndani risize amarangi yirabura ifise urubaho rwirabura.

Umupira uwa amaguru uyu mupira abana bawubanga kugira ngo bawukine igihe bavuye kw'ishuri canke baja kw'ishure bakunda kokinira canecane mwibarabara.

Mw'ishure hateretse ikidumu gishaje cane biboneka ko bakivomesha amazi yo gukora isuku muriri shuri intebe zirimwo zikozwe mu mbaho iri shuri rirmwo ibinogo vyerekana ko isima iriko irabomoka rikeneye gusanurwa

Ikigega kijamwo amazi avuye kw'ishure. Kino kigega cubatswe n'isima ishaje cane. Bagiteretse hagati kugira ngo gifate ano mazi, azoze arakoreshwa mw'isuku ry'abanyeshure.

Abana biga kuri iri shure ry'intango, bariko binonora imitsi. Bose bambaye ibirato n'iyindi myambaro yateguriwe kwinonora imitsi. Iri shure ryubakishije amatafari aturiye, inzugi, n'imiryango n'amabirisha n'ivyuma.

Abana batatu b'abakobwa bambaye udupira twasohora bitugu. Bose ishatsi barayihinze. bakenyeye ibitenge. Bafise ibitabu bariko barasoma biyibutsa ivyigwa bize.

Ishure ryubakishije imbaho, ishure ry'intango risakaje amabati, irishure rifise inkingi zidakomeye ugerageje kuraba ,ivyuma bifashe izi nkingi vyaguye ifira bisize irangi ry'ubururu.

Ishuri ry'abana, bakiri bato, ry'intango; yubakishije amatafari aturiye; imirongo iri hagati, isize irangi ryera, amadirisha ariko ibiyo, n'ivyuma, bisa n'ibishaje; umuryango urugaye, abanyeshure batashe.

Isaha iriko iraharura isaha icumi n'iminota mirongo itanu n'umunani iyi saha n'isaha nziza cane yakarorero uwa yishize hano yaregeye amasaha aja kuhavira.

Inkingi zisize irangi ryera n'iryirabura ishure rishaje iri shure ryaratanguye gukunyuka indobo iri ku ntebe y'inyegamo iri mw'amazi n'isabuni bakoresha bakaraba.

Ishure, ryubakishije amatafari, ya rukarakara; imbuga ni ivu gusa; abana b'abahungu, bariko bakina umupira, w'amaguru, umwe bitwa Karere; imbere y'iri shure, hateye ibigazi, binini cane.

Ishuri abanyeshure biga kuriri shure, ni mu gihe c'isaha icenda z'umugoroba, aho abanyeshuri bose biga batashe bicara ku ntebe zikoze mu mbaho ,y'abamaguru canka ho bicara vyose n'ibiti.

Ishure ryubakishije amatafalr babunze mu isima n'amabuye manini manini harimo namwe bitwa masari muri mbuga y'irishure hateye ibiti vyinshi abanyeshuri bariko baraja kw'ishure kubera ko amasaha yo kwiga yageze.

Ibarabara, rira inyuma y'ishure, bariko bararikora; ibivu, birunze muri iri barabara; inkombe z'iri barabara, zirimwo amabuye, y'amasare, manini, atangira umuvo, uva hejuru, ku mashure.

Urubaho rwanditseko ibiharuro bivanze n'indome. Kw' ishure ry'intango, iri shure ryubatse risize isima, harimwo n'umusenyi.

Igiti kinini gisagaraye gifise amababi n'amashami menshi, n'ibiti biteye mu mbuga kwishure ry'intango aho abana bakinira bizungurutsa kuribi vyuma bisize amarangi y'ubururu.

Igufure irika urugirw' umuryango wecumba usizerango igera ni mu mwaka wa gatatu se ishure ryubakishije amabuye n'amatafari abana bega kurira ishure bagiye mubiruhuko vyo igice ca gatatu.

Mu cumba c'abanyeshuri bararamwo biga mu mashure y'indaro ibitanda bibiri bibangabanganwa, kimwe kiragerekeranye ikindi nica conyene, abanyeshuri babishashe bagiye mwishure.

Egintango ryubatse nteja cane intebeziko vyo mu tubaho dusigiririje twinyega mu buri munyeshuri wese yicara ku gatebe kiwe abanyeshuri biga hano niabanyeshuri baciye ubwenge, kuko baba bararo banuwe.

Umwana mutonya biboneka ko yiga mw'ishure y'intango ,aricaye ku gatebe k'inyegamo, uyu mwana imbere y'iwe hari ibitabo vy'ivyigwa bitandukanye, akandikisho ,ikaye yanditse ko icigwa c'ikirundi.

Udusandugu tubiri twateguriwe gutamwo imicafu, begeranya kurI iri shure ry'intango. Utwo dusandugu dukozwe mu biti. Hejuru turasakaye n'ivyuma. Badushize mu mbuga y'ishure.

Utuzu twasugumwe tubakishije amatafari gusa inzugi zaravuye ko n'utuzu tuboneka ko tutagikoreshwa umunyeshuri ahagaze hejuru ku nkombe yiri shure aho abanyeshuri barara.

Ibikoresho vyinshi cane, bakoresha mw'ishure ry'intango; harimwo amakaramu y'ubururu, amakaramu atukura, n'amakaramu y'icatsi kibisi; ibi bikoresho vyinshi cane, bibitse ahateguriwe, ko bibikwa.

Ibarabara riri imbere y'ishure nibarabara risanzwe rimeze nkayamabarabara ahuze umutumba n'uyundi ibiti ibisagaraye vy'amababi atoshe n'amashami menshi bire mu mbuga y'iri shure.

Ishure ry'intango isize amarangi yera n'iritukura hasi hasikisima intebe abanyeshuri bicarako zikozwe mu mbaho zivise amaguru y'ivyuma abanyeshuri batashe.

Ishure ry'intango ku ruhande ryiri ishure aho ikibaho kiri icyumba kimwe cyarasenyutse amatafari biraboneka ko yavuye ko intebe ziririishure zikoze mu mbaho zimwe muri zo zaramanyutse utubaho tumwe twaravuye ko.

Kw'ishure ryiza cane ryakarorero, iri shure ryubatse ku buryo bw'amagorofa kunkingi naho abanyeshure baca kungazi bagiye mu mashure yo hejuru bahakikije ivyuma bituma abanyeshure batohura n'isanganya.

Abanyeshure batashe biga kw'ishure ry'intango, ibikoresho bakoresha babishize ku ntebe no ku meza zikoze mu mbaho ,abigisha bigisha kurir'ishure basigaye mw,ishure batunganya neza ivyigwa.

Ishure ry'intango ry'akarorero irishure ryubatswe n'ababyeyi begeranije amafaranga kugirango baterere igihugu, bicara ku ntebe zikozwe mu mbaho n'amaguru y'ivyuma.

Ibikoresho vyinshi cane abanyeshuri bo mw'ishure ry'intango bakoresha harimwo udukinisho bafyonda hiyandika ibiharuro hakabamo ibigura harimwo n'ibikoresho vyinshi bitandukanye.

Ibarabara ryinjira muri iri shure ry'intango. Imbere hari imiduga y'amabara atandukanye. Imwe muriyo irera, ihindi irirabura. Imbere y'iri shure hateye ibiti vy'ibigazi n'ivyamaboka.

Ishure ry'intango rifise intebe gikoze mumbaho amaguru y'ivyuma, iri shure hasi hasizi isima ariko iboneka neza ko irikirasaza ikibaho abanyeshuri bandika ko gicafye ko amasanamu menshi hari mu udukanzu tw'abana n'utundi dusanamu.

Ishure rifise akayira abamaguru bacamwo. Harimo umusenyi, uduti bateye ku murongo mu buryo bwo gushariza iri shure. Ivyatsi biremvye biri mu mbuga y'iri shure. Harimwo ibiti vy'amapera, amavoka, harimwo n'ibiti vy'ibigazi.

Ishure ry'intango ricubakwa uravye ahantu riri ntiruzura neza ingazi zija mu mashure yo hejuru impera n'impera bashizeho ivyuma bisize irangi ritukura, amashure yo hejuru ntasakaye yose.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye mw'ishure hari intebe zikoze mu mbaho zishaje hari n'intebe igeretse ku yindi ikoze mu mbaho ifise irangi ry'ubururu n'iryumuhondo.

Iri shure ry'intango n'ishure ryiza ry'akarorero rifise inkingi zisize z'amabara ashaka kwera iri shure risizirangire ritandukanye hari ibyuma bitangira abana benjira muri iri shure kugira ngo ntibahabze bahura n isanganya yo kugwa mu miringo ritwara amazi.

Kw'ibarabara ryika burimbo ririko rirasaza uravye ku nkombe ziri barabara ryatanguye gusenyuka ahantu abamaguru baca cane cane ibigazi biteye ku nkombe ziri barabara biratotahaye.

Ibendera ry'igihugu cu Burundi mu mbuga y'ishure ryisumbuye rirahungabana ni mugihe ibiti biteye muriyi mbuga babihagarikamwo imiduga y'abigisha bigisha kuriri shure

Gido ikigufi kiri imbere yiri ishimire ku mbuga ni co abanyeshuri bakunda kwicaramwo iyo abarimu batahahagaritse imiduga yabo ibunguruza baje ku kazi kugira ngo bashike batacerewe.

Ishure ryitiriwe umutima mweranda Ibujumbura ryubakishije amatafari ahiye umushenge w'amabuye amadirisha n'imyango n'ivyuma abana biga muriri shure baba ari ntoranwa

Ishure ryubakishije amatafari aturiye yubatse mu buryo bw'igorofa ariko bw'aho hambere butajanye n'igihe. N'ukuvuga ko ibiyo bigize aya madirisha vyaramenaguritse.

Igitondo ca kare kw'ishure ryisumbuye ni mu mutwenzi izuba riraserutse imuduga uhagaze mu mboga y'iri ishure wera urasohotse uragiye ishure ryubatse mu buryo bw'igorofa.

Mw'ishure ryisumbuye hasi aho abanyeshuri bahunyura bahashasha imbaho intebe bicarako na zo n'imbaho amaguru y'ivyuma murira ishuri hari nkingi y'icuma ifashe urusenge.

W ishuri biga muri ishuri muri umwe wese ariyicarana indangurura amajwi iri ku ruhande, kuko abanyeshuri biga ahantu ari benshi umwarimu arayikoresha kugira ngo n'abicaye inyuma bamutahure.

Ni mu gihe c'umugoroba ,inyuma y'ishure ariko rishaje ryisumbuye , amatafari abumvye mw'isima ivanze n'umusenyi, bariko barayegeranya inyuma y'iri shure bitegurira kurisanura.

Amashure yisumbuye, abiri, yubatse ku buryo, bubangabanganwa; ishure rya mbere, ryo hepfo, rifise inkingi nini, n'urubaraza, abanyeshure bicarako, cane cane, iyo bari mu buruhuku; irindi shure, nta rubaraza rifise.

Abana batonya babanyeshure bari mu mbuga y'ishure yisumbuye, iri shure risize irangi ryera ku bihome amabati yayo yatanguye kwirabura yaguye ingese.

Mu mbuga y'ishure yinyuma yaho hari ikigega cirabura cubakiye n'isima n'amabuye murino mbuga hari umurima w'ishure bateyemwo imyumbati n'ibigazi.

Imbuga y'ishure n'umusenyi , amabuye y'urucekeri ,abanyeshure batatu bagenda baganira, bavuye kwiga kuri iri shure ibicu birera ibindi bisa n'ubururu. Igiti kimwe giteye imbere y'iri shure kiratoshe.

Abana bahagaze mu mbuga y'ishure aho barindiriye ko amasaha agera bakinjira mw'ishure amabuye manini avanze nayu rucekeri arunze kurino mbuga kuko hari umugambi wo gusanura ishuri

Abanyeshure biga kw''ishure yisumbuye inyuma yirishure pate y'ibitoki impuzu z'aba banyeshure bazimanitse ku nkingi zifashe urubaraza rwir'ishure.

Abanyeshure, biga mw'ishure ryisumbuye, uyu munsi, babigishije gucagagura, amazina y'ikirundi; ni ukuvuga ay'uruharo, n'amazina y'urusangi, kugira ngo bamenye, kubitandukanya.

Abanyeshuri bagiye kw' shuri ryisumbuye riherereye ahantu ku mutumba hejuru baca mu mwonga aho imyaba bayiteyemwo ibigori bagenda ku murongo bahetse amasaho yabo ku buryo atawuca kuyundi

Mu cumba categuriwe gukoreramo ubushakashatsi ,ibikoresho bitandukanye bakoreshamwo ubwo bushakashatsi harimwo ibimeze nk'ibikombe , ibindi bikaba bifise utuntu twigonze, utubati dukoze mu biti babibikamwo.

Ishure ryisumbuye ryuhatswe mu buryo bw'i gorofa yubakishije amatafara aturiye amabati ni mashasha, ariko utudirisha batudugije hejuru dutonya cane biboneka neza ko abana bataronka umwuka uhagije.

Abana biga muri ir'ishure ry'isumbuye zibeshe cane biga bicaye barabana aho baba bakoze intebe mw'ishusho y'urukiramende umwigisha wabo yicara ku ruhande ku buryo bose aba ababona.

Abanyeshure biga kuri rino shure amasaha rageze ngo basubire imuhira bamwe muribo bamaze no guhaguruka kugira ngo batore ibikoresho vyabo bafate inzira batahe.

Bariko bakina umupira w'amaboko kw'ishure ryisumbuye, abana bane bari munsi y'igiti c'umwembe kinini cane, catewe kera iri shure kuva ricubakwa.

abanyeshuri yu munsi bigama ishure yisumbuye baramutse b'intono limiti urukino batunganije niubwo gusimburukira mende bafata umugozi bagahambira ku giti kimwe n'ikindi umwe agafata nundi agafata ugasimba

Intebe z'inyegamo zikuze mu mbaho n'amaguru y'ivyuma n'imeza nuko nyene intebe imwe yicarako abanyeshuri babiri muriri shuri hasi hasize isima amadirisha manini y'ivyuma

Mucumba basanzwe babikamwo ibikoresho vyononekaye bitarasanurwa mwishure ryisumbuye irishure rifise inkingi z'ibiti n'ishure rishaje ryubatswe kera ku bakoroni.

Ishure ryisumbuye riherereye ahantu hari biti vyinshi rino shure mu kuja muri ayo mashure uca kungazi uduga zubakishije amabuye biboneka ko yavuye mu birunga vyaturitse.

Abanyeshuri bambaye imipira itukura co kimwe n'umwigisha wabo ariko umwe muribo yambaye umupira udasa n'uwabandi bicaye ku ntebe z'inyegamo zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma

Ishure rishaje ibiyo vyaramenetse amadirisha ararangaye ivyuma bigeze aya madirisha biriko birakunyuka n'ishure ryubakishije amatafari aturiye vyubatswe aho hambere.

Nabanyeshure biga kuriri shure ryisumbuye aho bamwe muri bo bariko barandika bafise impapuro mu ntoke bambaye udutambara mu mutwe abandi nta two bambaye.

Urubaraza rw'ishure ruriko abavyeyi batambuka, umwe muribo afise ikidumu mu ntoke, turavye neza tubona ko bano bavyeyi basanzwe bajejwe gukora isuku kuri iri shure.

Amabuye menshi y'ibihongo harimwo ayo mubwoko bw'amasare yasagutse mu gihe bubaka ishure ryisumbuye ryakarorero ,arunze inyuma y'ishure ntibarayakoresha.

Ni abanyeshure biga muri iri shure batashe. Iyo hashushe bashizemwo ibikoresho bituma bumva hakanye. Bicara ku ntebe zikoze mu biti n'imbaho.

Imbuga y'ishure yisumbuye hahagaze umuduga, ivyatsi bitoya ku ruhande rumwe ahandi n'umusenyi ibiti binini vy'amababi n'amashami yagutse biri muriyi mbuga.

Kubera ishuri ryisumbuye ,abanyeshuri baricaye imbere yabo ,abigisha bariko barabasigurira ibijanye n'ivyigwa bagiye kwiga muri akakanya ,inyuma yabo hari imeza ziriko inkaratasi zandikishije imashini.

Abanyeshuri uyu musi baramutse basigurire umwarimu umwigisha wabo igikorwa yabahaye co kwigira mu mirwi aba banyeshuri bane bariko basigura ibijanye n'ivyo bakoreye hamwe imbere hajayo bane bane

Ku mugoroba, abanyeshuri batashe ni kw' ishure ry'isumbuye, ryubakishije amatafari aturiye ,umurongo usizirangi ryera ,aya mashure asakajemabati ,amwe umuyaga warayaguruye.

Amashure abiri, abangabanganwa; hagati y'aya mashure, hari imbuga, isize isima, ariko imwe, yatanguye kugenda, ivunguka; abanyeshure, bariko binjira, muri aya mashure, kugira ngo, batangure kwiga.

Ishure ryisumbuye. Inzira yinjira muri iri shure ishashemwo amatafari babumvye mw'isima ivanze n'umusenyi. ku mpera z'inkombe z'iyi nzira, bahateye amashugwe.

Kw'ishure ryisumbuye abanyeshure urugi baragwishe, ingufure ntifatako iri shure ryubakishije amatafari aturiye kuri uyu muryango basanzwe bahamanika amatangazo abwire abanyeshure ko bitwara.

Ishure ryiza cane, rifise udutanga umuyaga, n'ubushuhe; ni ishure ry'akarorero, indani risize, irangi ry'umuhondo; abanyeshure, bicara ku ntebe z'inyegamo, abandi, bakicara ku ntebe z'imbaho, zifise utwumba munsi.

Ishure ry'intango riherereye mu ntara ya makamba komine vugizo ,urubaho rwirabura ruri ku ruhome rw'ishure rwanditseko amajambo avuga nti, vugizo turabonanye.

Urubaho rwa kijambere bandikako n'ikaramu, uru rubaho ni rwiza cane, rufise amaguru y'ivyuma narwo rufise ibara ryera, ni mu cumba abanyeshuri bigiramwo b'ishure ryisumbuye.

Babiri b'abigime bahagaze imbere y'ishure ku rubaraza bariko baraganira inkingi zigize iri shure nivyuma kimwe kimwe isima y'urubaraza yaravungutse irabomoka.

Mw'ishure, aho abanyeshure biga, mw'ishure ryisumbuye; bicara ku ntebe ngufi, zikozwe mumbaho, n'amaguru y'ivyuma; abandi bakicara ku nyegamo, ku ruhande; iri shure, rikikijwe n'imbaho; biboneka ko, ari ishure rya kera cane.

Imeza ikoze mu biti kuriyo ari urukaratasi biri nishure ry'isumbuye irishyure rirashaje kuko turavye rangi bariseze ririko rihindura isura.

Inama y'abavyeyi yakoranye kw'ishure ryisumbuye abanyeshure uyu munsi ntibize kuberako hari inama y'abavyeyi, abo bavyeyi bicaye ku dutebe tw'inyegamo imbere yabo imeza zikoze mu mbaho n'ishure ryiza cane risize irangi ry'irabura.

Ibicu vyera n'ibisa n'ubururu. Ishure ryubatse ku buryo bwa kijambere. Imbuga irimwo umusenyi, utubuye tw'urucekeri. Ibiti biteye muri iyi mbuga bigufi ariko bitotahaye.

Ishure ryubatse ku buryo bw'igorofa, ryubakishije amatafari aturiye amashure yo hejuru mu kujayo uca ku ngazi, iruhande rwaho abantu baca ingazi bashizeko ivyo mu muntu afata kugira ngo bimurinde isanganya.

Ishure ry'akarorero ryisumbuye. Riri mu ntara ya Makamba. Iri shure ryubakishije amabuye manini manini cane y'amasare. Ni ishure ryigako abana batoye bimwe biboneka ibibazo vya reta.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye babiri bari mu rubaraza, aho baca binjira mu mashure. Ni urubaraza rusakaje amabati, impera n'impera hari ivyuma bifatiyeko inkingi. Iri shure ni amashure abiri abangabanganwa.

Intebe zikoze mu mbaho, ziri mw'ishure ryisumbuye. Imeza y'umwarimu irabana neza na neza n'idirisha. Isandugu isize irangi ry'ubururu iri musi y'urubaho.

Vyubatse neza n'amatafara aturiye, iri ishure rifise tudrisha duto, hejuru cane vyerekana ko abanyeshuri bataronka akayaga gakwiye, umuryango uhuza ishure n'irindi nivyuma.

Ikigega kimanitse ku vyuma biseze irangire ritukura imigano itwara amazi muri iki kigega iva kw'ishure ryisumbuye riherereye ku mutumba aho iki kigega kiri hameze ivyatsi bitotahaye cane

Umupira bakina mu rukino rw'umupira w'amaguru; ni umupira ufise amabara abiri; ibara rimwe ririrabura, irindi ni ibara ryera; uyu mupira urazimvye kuwugura.

Imbuga y'ishure ryisumbuye n'imbuga ubonako idakubuye neza ibikaratasi vyishi biri mu mbuga yiri shure mu vyatsi abanyeshuri biga ahahantu ntasuku bagira.

Indero y'abanyeshure, kuri iri shure, ihaye isubira inyuma; umwigisha w'iri shure, n'uwuritwara, bateguriye hamwe, inama y'abavyeyi; kugira ngo, barabire hamwe, icotuma, indero y'abanyeshure, biga kuri iri shure, yiyongera.

Umuduga wirabura uhagaze mu mbuga y'ishure ryisumbuye iruhande hari ikibuga c'umupira w'amaguru hirya gato hari amazu meshi ibiti vyishi cane hanyuma hari ibendera ry'igihugu cu Burundi niryu bumwe bwa afurika.

Umugabo afise ikinga mu ntoki ahagaze musi y'igiti kinini cane aho ku mbuga y'ishure ry'isumbuye hari amabuye musenyi n'urucekeri.

Jirayinjuramo ishure yisumbuye ni irimwo amabuye ashashe hasi ayamabuye agiye ashashe ku buryo bw'ingazi uva ku ruhande rumwe ukaduga ku rundi ukaduga ku rundi ukaduga ku rundi impera ku nkombeye ayamabuye ateye uduti two guhasha liza.

Urubaraza rw'ishuri isima yarabomotse n'isima itari ikomeye, ishure ryubakishije amatafari aturiye naryo nyene amatafari ariko aravunguka, amadirisha, ivyuma biriko birakunyuka.

Isaho igaragara biboneka ko inashaje, iyi saho irapfunze nta kintu na kimwe bibonekako kirimwo, iruhande ivyuma bisize irangi ry'ubururu, iri shure risize isima.

Abanyeshuri benshi isinzi, bahagaze imbere y'ishure, ku mbuga iteye imivyatsi ,inyuma y'aba mashuri arugaye, biraboneka neza ko bitegura kwinjira mw' ishuri umwigisha wabo, ari ko bagira inama abahana impanuro.

Igiti kinini giteye mu mbuga y'ishure, hari n'intebe bicarako zikoze mu mbaho zisize irangi ritukura uduti duteye neza ku murongo duconze neza turi impera n'impera aha bamaguru baca.

Abanyeshuri benshi biga mw'ishuri ryisumbuye bicaye mw'ishuri bariko bariga. Iri shuri igisenge n’imbaho. Umwarimu wabo ariko abasigurira icirwa c'uyu munsi.

Ibicu vyera n'ivyubururu ibiti vyinshi bitonze ku murongo imbere y'ishure bigufi vy'amababi yegeranye kandi atotahaye ishure ryubakishije amatafari ahiye inzu zindi ku ruhande

Ishure ryisumbuye ryubakishije amabati ashaje, amatafari aturiye, ibiti biteye mu mboga yiri shure. Iri shure rirashaje cane kuko uravye n'ibibambazi vyaryo n'uruzitiro vyaguye ifira.

Abadandaraza imbere yiri shure bariko baradandaza indobo bamwe bari mu mitaka, amabuye ashashe mw'ibarabara ryinjira muri iri shure ano mabuye yavuye aho ibirunga vyamenetse.

Abanyeshure batonze umurongo baja kw'ishure, n' abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye baba ku mutumba wo hakurya aho ishure riherereye, iyo bagiye kw'ishure baca mutuyira twakirundi mu myaba aho bagenda ku murongo kugira ngo batagwa mur'iyo myaba.

Mubaho abana bigirako kuriri shure ryisumbuye ugabanije mu kabiri igice kimwe gisa nk'aho bagiciye nk'imirongo ikindi kiraho nta kibazo intebe bicara ko hasi vyose bikoze mumbaho.

Ivyatsi vyameze inyuma bifise amababi manini cane ameze nk'amateke ninyuma y'ishure ryubakishije amatafari aturiye hejuru hamanitse icuma bavuza abanyeshuri batashe canke binjiye.

Ishure ryisumbuye rinini cane. Ni ishure ryubatswe neza ku buryo bw'igorofa. Ibiti bingahe bitatu vy'inganzamarumbo biri impera n'impera ziri shure. Abanyeshure babiri bariko barava muri iri shure.

Ishure ryisumbuye rihagatiwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye kandi binini binini. Inzira abanyeshuri bacamwo bateye ku ruhande, amatafari atangira ivatsi bitaja muri iyi nzira.

Ishure ryisumbuye imbuga abanyeshuri bakiniramwo hari ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshuri bakoresha binonora imitsi muri iki kibuga hari umusenyi nditubuye duto duto ku ruhande rw'irishure ku ruzitiro hatege ibiti vyinshi cane bitotahaye.

Umuringoti utware amazi warayivye kubera umuvo mwinshi uva mu mitumba ukisuka hano muri no muringoti umusenyi mwinshi watumye uziba ibiti vyishi mbere bitotahaye.

Ishuri ryitiriwe mu mutima mweranda ryi Bujumbura abanyeshuri babiri baje kwiga ryubakishije amatafari ahiye imiryango amadirisha n'ivyuma gusa.

Ibigazi vyinshi cane bikuze bifise amababi manini cane biteye mu murima w'ishure akazo kasugumwe kegereye ibi bigazi ikigega cirabura giri ahantu bagiteguriye gitangira amazi.

Ishure ryubakishije imbaho muri ishure imbaho zarahinduye ibara ku buryo ibiti bigijize imbaho biriko birabora bina kunyuka urubaho abanyeshuri bandika ko na gwo nyene rurashaje.

Ibitabo vyinshi cane abanyeshuri biga mw'ishure ryisumbuye bakoresha biri ku meza ikoze mu mbaho z'ibiti izi meza zirakomera abanyeshuri batashe buri gihe ibitabo naha babibika.

Ibigura biri ku ntebe aho abana b'icara bika zibigura gusa hari na za kazindugi ni mw'ishure yisumbuye aho abana bicara ku ntebe ikoze n'ibiti n'amaguru y'ivyuma aba bana b'amaze gutaha.

Inkaratasi n'utwandikisho twabo abanyeshure bandikako, biri ku meza zikoze mu mbaho. Aba banyeshure bicara ku ntebe z'inyegamo zirabura. Umwigisha ariko arigisha.

Urubuye runini ruri inyuma y'ishure, aho ari urubuye rw'isare. Ayandi mabuye matomato avangavanze n'ivu n'umusenyi, ari mu mbuga inyuma y'ishure. Ibiti biri ku nkombe z'iki kibuga ni ibiti bitoshe.

Mu mbuga yiri ishure ryisumbuye hari ivyatsi bitonya bidakuze cane hari uduti bahateye baraduconga tugatuma haboneka neza imbuga yiri ishure irimwo umusenyi n'amabuye y'urucekeri.

Umwigisha ahagaz'imbere yambaye amarori yirabura ,uyu mwigisha biboneka neza ko yarikw'avugana n'umunyeshuri yacerewe ,uyu munyeshuri yifashe neza kubera ko araboneka neza ko ari mu makosa.

Abanyeshure bose bahetse amasaho yabo, bari mw'ibarabara, bariko basubira imuhira, bavuye kw'ishure. Aba banyeshure, umwe muribo yambaye ikabutura. Imbere yabo umuntu ari kw'ikinga n'umuduga uriko uraza.

Ishure shingiro riherereye mu ntara ya Butanyerera. Ni ishure ry'akarorero. Iri shure risize amarangi y'amabara atandukanye: amabara atukura, amabara yera n'amabara y'ubururu, ariko izi nkingi zisize amabara y'ubururu gusa.

Ishure ryisumbuye ryubatswe neza. Ryubatswe mu buryo bw'igorofa. Ingazi burirako baja mu mashure yo hejuru. Ugenda wifadikije ivyuma bashize ku ruhande. Mu mbuga y'iri shure ni amabuye manini avanze n'urucekeri.

Uruzitiro rw'ikibuga cumupira w'amaguru ,kw' ishure ry'isumbuye nivyuma bagiye barashinga, hagati y'icuma n'ikindi hari nk'imetero zibiri muri iki kibuga, kirimwe umusezero umeze neza.

ibyatsi birebire bitoshe bikikije ikibuga cy'umupira uw'amaboko k ishuri ryisumbuye iki kibuga cyuba cyishije nisima ibanze n'umusenyi n'amabuye.

Umuringoti utwara amazi usize isima impera n'impera kugira ngo amazi atazo hava asenyura uyu muringoti agaca nunzira itariyo hari n'umukano utwara amazi ya rusengo.

Intebe y'inyegamo ikozwe n'imbaho imeza ikozwe n'imbaho amaguru y'ivyuma mw'ishure ryisumbuye hasi aho abanyeshuri bahonyora hasize isima ariko yatanguye kuzana ibintu vyirabura biboneka ko ishaje.

Icuma bavuza abanyeshuri bagira basohoke, canke binjira, kimanitse inyuma y'ishure, n'ishure ryubakishije amatafari aturiye, amabati y'iri shure arashaje ,n'ibiti bigize igisenge c'iri shure na vyo nyene, biriko birabungwa.

Impuzu zateguriwe mu binonora imitsi zihise amabarabiri na ko atatu arime ryera ibara ry'ubururu n'ibararyirabura izi muzu bazikoresha binonora imitsi.

Ishuré yisumbuye abanyeshuri baje kwiga ari bake, bariko biga mu migwi, Umwigisha wabo ahagaze iruhande y'aba banyeshuri, afise inkaratase mu ntoke, 'imbere ku kibaho imashine inyabwonko.

Umuduga munini wunguruza abanyeshure ishure ryubatse kuburyo bwa kijambere ry'igorofa imbuga y'irishure hahagaze imiduga myinshi kandi yunguruza abanyeshure.

Abanyeshure biga mw'ishuri yisumbuye bari mw'isomero ry'ibitabo bari kumwe n'umwigisha wabo ariko bafasha kurobanura ibitabo baza gukoresha mu kwiga muri iyi ndwi tugiye kwinjiramwo.

Ibitanda bishashe biriko imifarizo amashoboka bipfuka nibitanda biri mu bwoko bigerekeranye akabati gakozwe n'imbaho n'akameza uko nyine biri muri ikicumba banyeshuri bararamwo.

Umunyeshuri ahagaze imbere yikibuga c'umupira w'amaguru, n'umunyeshure ariko ava mur'iki kibuga ,uruzitiro rwiri shure rukikijwe n'ibiti vyinshi cane birebire bitotahaye.

Ishure wubakishije amabuye manini manini n'ayandi mato mato aya mabuye ari mu bwoko bw'amasare ,uduti duteye ku murongo tw'amashugwe, ishure ryubakishije amabuye n'amatafari mu buryo bukomeye ,abanyeshuri bahiga baraciye ubwenge.

Ishure rishaje, ryisumbuye; amabati yaryo, yarirabuye; inyuma y'iri shure, hateye ibiti, birebire cane; ibendera ry'igihugu c'Uburundi, rirahungabana.

Abanyeshure biga kuri iri shure bari mu migwi bariko bigira hamwe basiguriranira ivyo bamwe badatahura iri shure ryubakishije amatafari aturiye rifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma iri shure ryubatse ku mutumba kuko hakurya yaho hari umusozi.

Uburuhuko abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye bicara ku ntebe z'imbaho gusa igisenge ciri shure na conyene n'imbaho iri shure ryubatswe n'amatafara aturiye urubaho rurirabura.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye ku ruhome rw'iyinzu hari ikibaho cirabura ikibaho categuriwe kumanikako aya matangazo abakebura abanyeshure anamenyesha ijo abanyeshuri bategerezwa kubahiriza.

Ishure ryubakishije, amatafari aturiye; umurongo wera, hagati na hagati; amabati, umuyaga warayaguruye, amwe ku ruhande, yaratabutse; igiti kinini, munsi yaco, cahunguruye, amababi.

Bakishije umugoti utwara amazi ava kw' ishure yisumbuye ryubatswe mu buryo bwa kijambere bw'igorofa impera n'impera ziri ishure batehaye ivyatsi harimwo bine vy'amashugwe n'ibindi vyo kuhashariza.

Kw'ishure ryisumbuye abavyeyi baramutse barabira hamwe bari kumwe n'abayobozi n'abaserukiya indero mw'ikomine ivyoteza imbere ishure ry'abana babo bicara ku ntebe zinyegamo inutumeza twimbaho y'ivyuma.

Abanyeshure benshi biga kw'ishure ryisumbuye ku mutumba w'akarorero n'ishure rishaje ryubakishije amabuye amabati yaguye ifira batonze umurongo ku kibuga cagenewe umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye rifise amadirisha ariko ibiyo vyamenetse vyose, kur'ayo madirisha hasize irangi, ir'ishure ryubakishije amatafari aturiye intebe ziri mur'irishure yose zaravunitse.

Umunyeshure yiga kw'ishure ryisumbuye ari mw'isomero ry'ibitabo ,ariko ashaka igitabo cigisha ibijanye n'ubutunzi ,uyu munyeshuri aritandiriye mu mutwe ,iri shure ryamubwiye ko hari igitabo aza kuzana kiri mw'ivy'ubutunzi.

Abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye ku mitumba aho bagiye kw'ishure baca umumwonga ahari imyaba abo abanyeshure bagenda ku murongo ku nkombe y'umwaba, kuko haba hari amazi ntibashobora kugenda barundanye kuber uko batoronka aho baca.

Ishure ryubatse n'isima hasi. Hejuru ni amatafari aturiye. Amadirisha n'imyango n'ivyuma biseze irangi ry'ubururu n'ibiyo vyagutse. Mu mbuga y'iri ishure ni isima.

Ishure, ryitiriwe abafaransa, ni ishure ry'akarorero, rijanye n'igihe; ryubatswe mu gihe ca kera, kuko amatafari yaryo, arashaje, ibiyo n'ivyuma, vyaguye ifira.

Iza ry'ishure aho abana baca isima yatanguye guhindura ibara irakunyuka ir'ishure ryubatse neza n'amatafari aturiye amadirisha imyango biri mu vyuma ku madirisha hariho ibiyo.

Iyo winjira mw'ishure ryisumbuye, uca mu kayira k'amaguru, gashashemwo amatafari babumvye mw'isima n'umusenyi. Ushitse imbere ubona ibiti binini cane vy'inganzamarundo.

Ishure ryisumbuye amadirisha aruguruye n’ivyuma n'ibiyo urusenge rw'iyishure ni ibiti abanyeshuri biga muriri shure bari mu gihe c'uburuhuko.

Ishure ryisumbuye aho abanyeshuri biga bicaye ku ntebe z'imbaho n'amaguru y'ivyuma abigisha bo bicara ku ntebe z'inyegamo n'imeza zikoze mu mbaho urubaho runini rwanditseko amajambo tutashobora gusoma

Hari abavyeyi uyu munsi kw ishure ryisumbuye ,riberereye ku mutumba wa karorero, uyu munsi uwuserukira indero mu ntara arayaga n'ababyeyi barereye kuriiri ishure ,ashaka ko barabira hamwe icoteza imbere indero y'iri shure ,abanyeshuri bahiga ko bakabitora.

Ishure ry'intango aho abanyeshuri bicara ku ntebe z'inyigamo, zikoze mumbaho, umunyeshuri umwe ari mbere kuki baho ariko arandika imboneshakure nini cane iteretse ku meza, isizirangi ryera.

iIhure ryisumbuye abanyeshuri batatu bariko baraja kw'shure igiti c'inganzamarombo c'amababi manini aremvye giteye imbere y'irishure imbuga y'irishure umusenyi n'amabuye y'urucekeri.

Kw' ishure ry'isumbuye aho abanyeshure basanzwe bafungurira igikoni bariko barateka amasafuriya arikumbabura igunira bajanye n' ibifungurwa riteretse iruhande ry'imbabura n'inkwi niho ziri.

Mu mbuga y'ishure yisumbuye ahantu hateye ivyatsi bitoshe cane irishure ririkure imbere y'irishure hateye igiti kinini cane c'amashami haha ni mu gihe imvura irwe ari nyinshi, kuko ivyatsi biratotahaye.

Ishure ryubatswe n’abavyeyi ibendera ry'igihugu c'uburundi riri ku mbuga yiri shure ibiti bikikije iri shure biratotahaye inyuma yaho hari amazu y'abarimu.

Intebe zidasa ziri mw'ishuri harimwo zimwe zikoze ku mbaho n'ivyuma amaguru hari n'izindi zikoze mu mbaho gusa abanyeshuri bicara kurizi ntebe batashe iri shuri n'iryiza cane n'iryakarorero risize irangi ryera.

Abanyeshuri bariko bakina urukino rw'umupira w'amaboko, harimwo umugabo n'abana babiri ,iki kibuga kiri munsi y'icamwa igiti kinini c'inganzamarumbo c'umwembe.

Umwana yiga mw' ishure yisumbuye ari kumwe n'umuvyeyi wiwe aramuherekeje ku ishure uyu mwana w'umwigeme ahetse isaho atwara mw'ibikoresho vyiwe kw'ishure uyu mwana yashitse yishimye cane.

Imbuga y'ishure ryisumbuye abana bariko barakiniramwo nimbuga irimwo ivyatsi uruhande rumwe urundi nta vyatsi bihari iri shure ryubatse mu buryo bwa kera bubayabaye.

Iruhande rw'ibendera rinanitse ry'igihugu c'uburundi ,ibiti vyinshi bisagaraye biringanije nez' amababi ,uruzitiro rw'amabati imodoka zihagaze muri iyi mbuga nizabarimu bigisha kurir' ishuri.

Ikigega cirabura kibika amazi, abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye bakoresha iri mu murima inyuma y'ishure aho abana bata ibipapuro vy'imicafu iri shure ryubatse mu biti vyinshi.

Abanyeshuri, biga ibijanye no gukora umuyagankuba, uturuka ku zuba; bariko bakora umuyagankuba, kugira ngo, bacanire imihana, yo muri aka karere.

Kw'ishuri ryigisha, ibijanye n'ubuhinga; abanyeshure, uyu munsi, baramutse batiga; abavyeyi bariko baraza, basidukanye n'iyonka; baramutse bafise inama, n'umuyobozi w'iri shure, mu ntara.

Utubati tw'ibiti babikamwo ibikoresho vyabo hano inyuma, abanyeshure batatu umwe yambaye umupira w'amaboko maremare uwundi yambaye ishati.

Abanyeshure, biga kw'ishure ryisumbuye, ry'ubuhinga; ni abanyeshure, baciye ubwenge; imeza, ibikoresho bakoresha, mw'ishure; umwe muri bo, ahetse isaho, aratashe.

Abanyeshure batatu bicaye mw'ishure bariko basubiramwo ibijanye nivyo biga umwe yashize isaho ku meza ikoze mu biti imashini nyabwonko bazicanye bariko bariga aba abanyeshure bicaye ku ntebe z'inyegamo zikoze mu biti.

Ishuri ryigisha ubuhinga bwa none imashini nyabwonko ziri ku meza ku ntebe aho abanyeshuri bicara abanyeshuri baje kwiga n'umwete mwinshi bariko bariga ibijanye n'ubuhinga bugezweko.

Vyinishi cane vyirabura bibika amazi yo kw'ishure ryigisha ubuhinga uruzitiro rw'iri shure na mabati asezirangi vyirabura aho ibi bigega biteretse hubakishije amabuye manini cane.

Ibitabo bisanzuruye bibiri umunyeshure ariko arigiramwo bino bitabo biracari bishasha kuko ubirahavye ntibiracafura kimwe kira zinze ikindi kira zinguruye.

Umwigisha arimwishuri arahagaze, abanyeshure yigisha bo basohotse ,batashe nawe ariko yegeranya ibikoresho abishiramwo isaho, yitwaza kugira ngo asubire imuhira.

Ibikoresho bitandukanye rakoresha mu buhinga bwa none harimwo ibikoresho vyo guhana ahantu amakuru hakoresheje ubuhinga bwa none hari n'ibindi bikoreshwa iyo bariko bonjera umuriro muri ibi bikoresho.

Bicaye mw'ishuri abanyeshuri bariko bariga bicara ku dutebe duto twinyegamo umwe wese ari yicarana barenderewe mwarimu ko ashika bagatangura kwiga bose bambaye utubafu ku munwa.

Ni icumba c'abarimu, bicaramwo, bategura ibibazo bigisha, canke baha abanyeshuri; hari irangi ritukura, birabujijwe ko, umunyeshuri, yinjira muri iki cumba.

Imiduga myishi cane isa isize irangi risa niryi shure bibonekako iyi miduga ikoresha abanyeshure biga kuri iri shure iyo bagiye mu bikorwa ahatandukanye naho iri shure riherereye

Abigisha babiri umwe w'umugore yambaye ikanzu ndende n'agasaho ku rutugu uyundi w'umugabo ambaye umusipi wirabura n'ibirato vyirabura isaho y'umunyeshure yicaye ku gatebe k'inyegamo bariko baramusigurira.

umwigisha kw'shuri ryigisha ibijanye no kubaka bano banyeshuri bambara amasarubete y'ubururu n'ibirato birebire bibarinda gukomereka indobo bazanamwo amazi bose bariko barakora umwigisha wabo ari ku ruhande arabako ivyo yabigishije babikora neza

Ishure ryiza cane, ryubatswe vy'akarorero; ryubakishije amatafari aturiye, ikindi gice basigako isima; amadirisha n'inzugi ni ivyuma bikomakomeye.

Ikigega cubakiye cirabura kijamwo amazi bakoresha mu kuvomera ibitegwa ku ishure iki kigega giteretse ku vyuma bisize irangi ritukura.

Abanyeshure biga ibijanye no gutunganya ibiribwa. Uyu munsi umwigisha wabo bazananye mw'ihinguriro risanzwe rihingura ibiribwa. Ariko abigisha uko bazohora bitunganiriza imigambi yabo, bagakora ibiribwa vy'abantu.

Ishure ryiza cane rya karorero ryubatse neza risize irangi indani undani ryera abanyeshure biga kuriri shure bavuye imihingo yose kuberako ari ishure ryamenyekanye mu gutuma abana bamenye ubwenge

Umurima w'ishure urimwo ibiterwa bitandukanye murivyo bitegwa harimwo imyumbati amateke n'ibitoki n'amasaka abanyeshuri babiri baje gukora ubushakashatsi

Amaguru y'ivyuma intebe zikoze n'imbaho isaho y'umunyeshure iteretse ku ntebe amadirisha yagutse arimwo ibiyo n'ivyuma bifata ivyo biyo umuryango uruguruye.

Abanyeshuri bicaye kw'idirisha ku rubaraza rw'ishure inkingi zigize ururubaraza n'inkingi nini cane isize irangi ryera umuduga w'umuyobozi wiri shure uhagaze imbere y'ishure

Ivyyatsi bitoshe cane inyuma y'ishure ryisumbuye rya kaminuza ni mu gihe imvura igwa cane uruhome kuri iri shure na mabuye manini basize irangi ryirabura.

Buri yigisha ibijanye n'amagara y'abantu mishure ry'akarorero buri munyeshure yicara ku gatebi k'inyegano n'akameza imbere yiwe hari yicarana hari isanamu y'amagufa agize umubiri w'umuntu.

Umuryango w'ishure rya kaminuza bugururirwa habiri wanditse ko se mirongo ine na rimwe usizirange ry' ubururu hejuru ibiyo iri shure ry' ubakishije amatafari ya rukarakara.

Ishuri vyigisha ibijanye no guteka ku buryo bugeze ko abanyeshure bambaye udukofero twera mu mutwe imbere yabo ku meza bariko barakata ibitunguru n'amavuta batekesha.

Ishure ryiza ry'akarorero rya kaminuza ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu ryubatse neza ryubatse mu buryo bw'igorofa iri shure mu mbuga rifise ikibuga ciza co kwinonoreramo imitsi

Umucumba ca kaminuza yigisha ivyo ubuhinga bwa none intebe abanyeshuri b'ic arako n'inyegamo zifise amaguru y'ivyuma ezo imashini zimwe muri zo ziracanye izindi zirajimije.

Ishure ryubakeshije amabuye gusa harimwo amasare hagati y'ibuye n'irindi hari isima urubaraza rwiri shure rusakaje amabati ivyuma vy'inkingi ziri shure biratandukanye.

Agasandugu, bashiramwo ivyiyumviro, vyerekana ko, iri shure rikora neza, canke rikora nabi; nimba ari umwigisha, canke umunyeshure, bagaya; bandika udupapuro, bagashira, muri aka gasandugu.

Abavyeyi barereye kuriri shure uyu musi bafise inama n'umuyobozi wab banyeshure abavyeyi baserukira abandi bicaye imbere umuyobozi wiri shure nawe ariko ababwire imigabo n'imigambi bigize iyi nama

Ikibuga c'umupira w'amaguru muri iki kibuga hari ivyatsi bitotahaye ni kibuga giteyemwo ibiti bindi bitandukanye uruzitiro rwiki kibuga n'isima irangi ryera n'ivyuma bishinze hagati na hagati n'inkingi

Ishure rya kaminuza, harimwo intebe, zikoze mu mbaho, amaguru y'ivyuma; akabaho gatonya, bandikako, kanditseko ivyigwa baraye bize, uyu munsi; abanyeshure bose, batashe.

Mw'ishumwe rya kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga bwanone abanyeshure bariko bariga ariko si benshi bicaye ku nyegamo kandi baratatanye bamwe bicaye aha abandi hariya.

Mw'ishure bigisha kubarira, abanyeshure bafise ivyarahani, bariko barabarira. Umwe muribo ariko abarira igitenge, agikoramwo ijipo yo kwambara.

Umwigeme, akora mu gikoni, ca kaminuza; yambaye neza, imishatsi yayipfungiye inyuma; yambaye ishati yera, mu ntoke, ateruye ikirahure, n'icupa ry'inzoga.

Abanyeshure, bariko bariga, bicaye ku ntebe zirabura, z'inyegamo; zifise amaguru y'ivyuma; imeza zo, hejuru ni imbaho, nazone amaguru, ni ivyuma; abanyeshuri bamwe, barahagaze, abandi bariko bumviriza, ivyo abagenzi babo babasigurira.

Imashini nyabwonko, n'imashini itwara amasanamu; ikibaho gitoya cirabura; intebe ikoze mu mbaho, amaguru y'ivyuma; ni mu gihe amasaha, abura akantu gatonya, ngo amashure atangure.

Kaminuza y'akarorero yigisha ibijanye n'amagara y'abantu. Ni kaminuza igeretse y'amagorofa. Abanyeshuri bari ku rubaraza barorera urukino rw'umupira w'amaboko.

Isaho biboneka ko aruyu mukobwa iri kwa gashurwe iri ku meza hejuru amakaye yandikamwo nayo arasanzuruye kurino meza abanyeshuri bamwe bariko bariga ariko we biboneka ko yoba agiye nko hanze kwitabara.

Abanyeshure bo kw'ishure rya kaminuza yigisha ibijanye n'ibitungwa. Aba banyeshure bariko bariga. Umwe muribo ariko arandika ku rupapuro rwera.

Ishuri rya kaminuza abanyeshuri uyu munsi bariga ibijanye n'ubutunzi abo banyeshuri bavanze abakobwa n'abahungu, harimwo n'abagabo bafise imyaka myinshi kuko twihweje neza tubonamwo bamwe barazanye uruhara.

Abanyeshuri bari mu cumba basanzwe bigiramo ingwara zifata umuntu bafise isanamu y'umuntu bigirako bambaye amataburiya yera y'amaboko magufi.

Ivyuma vy'inkingi, bifashe iri shure, ku rubaraza, aho abanyeshuri baca, mu gihe c'imvura; uruzitiro rw'iri shure, ni ivyuma, urundi ni amabuye, akomeye cane, bubatse, ku ruhande rumwe.

Na kaminuza risize amarangi yerekana igihugu c'uburundi amabendera atatu aramanitse n'ishuri rya kijambere ryubatse ku buhinga bwa none rifise ibiyo vy'ubururu.

Ishure rya kaminuza ryigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none. Intebe z'inyegamo zikoze mu mbaho, amaguru y'ivyuma. Imeza ni uko nyene. Imashini nyinshi nyabwonko ziri kuri izi meza, zijimije.

Ishure rikuru rya kaminuza, yigisha ibijanye no gukora amazi, umwigisha ariko asigurira umunyeshuri uko bakora amazi, imihora iyatwara ukuntu bayicomeka, abandi banyeshuri inyuma y'iwe bariko barumviriza.

Urubaraza rufise irangi ry'umuhondo inkingi nini aho abanyeshuri bicara isima y'ururubaraza isizerangi ritukura n'ishuri rikomeye cane rya kaminuza yigisha ibijanye n'uburimyi.

Imashini nyinshi nyabwonko zirazimije. Ziri ku meza zisize irangi ryera. Ni mw'ishure aho abanyeshure bigira bicaye ku dutebe twiza tw'inyegamo kandi buri munyeshure wese aba afise imashini yiwe nyabwonko.

Ibitabo bibitswe neza cane mu cumba categuriwe kubikamwo ibitabo ,ni muri kaminuza ,ibi bitabo birimwo ivy'icigwa c'ubumenyi bw'umuntu ,icigwa c'ikirundi ,n'ibindi vyigwa bitandukanye bituma abanyeshuri batera imbere.

Ahantu hateguriwe gutegurirwa ibifungurwa ni muri kaminuza, amadirisha inzugi n'ivyuma gusa, ku ruhande hari agasandugu babikamwo ibikoresho bikora mu magara y'abantu, umunyeshuri ateruye ibifungurwa mu ntoke.

Abanyeshuri, biga ibijanye n'ubuhinga, bwa none; uyu munsi baramutse, baza gukora, ubushakashatsi, mw'ihinguriro; iri hinguriro, rikora ibintu bitandukanye, bifasha abenegihugu.

Amabati yiri shure rya kaminuza yarabunzwe ivyuma vyaho umuriro n'imyotsi bica na navyonyene nuko nyene vyarabunzwe ku ruhome rwiri shure hagizwe n'amabuye menshi y'amasare.

Imiduga myinshi cane yo mu bwoko n'amabara bitandukanye, ihagaze musi y'igiti imbere y'ishure rya kaminuza. Iyi kaminuza yigisha ibijanye no kumenya isi.

Imiduga myinshi cane y'abarimu bigisha muri iyi kaminuza y'ubushakashatsi, ku bijanye n'indwara z'ivyoherezo. Ihagaze imbere y'ishure munsi y'igiti c'amababi manini.

Ishure rya kaminuza. Abanyeshuri biga muri iri shure bose bari mw'ishure, hanze nta n'inyoni ikoma. Imiduga y'abarezi bigisha kuri iri shure, yose ihagaze imbere y'iri shure.

Abanyeshuri biga kuriyi kaminuza bava imihingo yose mu bihugu duhana imbibe iri shure ni iryakarorero yigisha bijanye n'ubuzima bw'ibitungwa kuriri shure abanyeshuri nka bose barabitora

Ishure rya kaminuza ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu n'ishure ry'akarorero ryubatse n'igorofa mu mbuga y'irishure hari itwatsi dutoshi inzira abanyamaguru bacamo irimo amatafari abombwe mw'isima.

Umunyeshure w'umukobwa ari mumbuga y'ishure ya kaminuza imiduga myinshi ihagaze imbere y'irishure uruzitiro rw'irishure na mabati impera n'impera har'ayandi mazu.

Ivyatsi vyinshi cane biri mu mbuga y'ishure ni vyatsi bitotahaye ,iri shure rifise igikoni gisakaye ariko kitubakiye impera n'impera ,iri shure kandi ryubatswe ahantu ku musozi.

Imiduga myishi cane ihagaze imbere y'iri shure ku mbuga n'ishuri ry'akarorero inkingi zigiziri shuri zisize irangi ryera kandi n'inkingi zikomeye ibicu vyera n'ibicu vy'ubururu.

Ugimiye ihagazi hano mu buryo bubanga banganwa ni kumbugah ishure rya kaminuza irishure abanyeshure basohotse bari mu karuhuko irishure, kandi rifise inyingi nyinshi, kuko ryubatse mu buryo bw'igorofa.

Ibarabara ryinjira, mw'ishure rya kaminuza, umaze kwinjira, mu ruzitiro rwaryo, ni amabuye gusa; hari ibiti bitotohaye, vy'amashami menshi; bimwe muri vyo, bifise amababi ahishiye, ibindi ay'urwatsi rutoto.

Kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga ,no gukora mu mahinguriro, irimwo abanyeshuri benshi ,umwe ni umukobwa yambaye amarori n'itaburiya y'ubururu, baje mw' ihinguriro kuraba ivyo bize ko babitahuye.

Abarimyi barima ruhande y'ishure batongoye baturiye ivyatsi umwotsi buri kurafumba n'abanyeshuri nyene bagira barime muri uyu murima w'ishure aho bazohava bahatera ibigori.

Umunyeshuri afise isaho mu ntoke n'igitabo avuye mw'isomero ry'ibitabo ryitiriwe igihugu ca Reta zunze ubumwe za Amerika iri somero ahantu riri mu mbuga hateye ivyatsi n'ibiti vyishi.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa bambaye impuzu zerekana ibitugu. Bicaye ku ntebe z'inyegamo, bariko barandika. Bose bafise ikaramu mu ntoke, inkaratasi imbere yabo bariko barandikako.

Abanyeshure benshi bambaye amasarubete, abandi bambaye ibisanzwe. Ishure ryigisha ibijanye no kubaza. Bariko biga banateranya intebe n'imeza.

Abanyeshure biga muri iri ishure rya kaminuza bariko baraza kw’ishure bamwe muri bo bahagaze imbere y'umuryango ,umwigisha yigisha umwaka wa gatatu mu gisata c'ubutunzi araje n'ibitabo mu ntoke.

Raryakamaimuza abanyeshuri batashe m'ishure ryubatswe mu buryo bubayabaye riseze irange imbere ry'umuhondo iki baho batashe batagihanaguye ryibaho kirimibara ryirabura civa hirya c'igashika hino.

Ikibanza cagenewe aho abantu bahurira mu gihe kuriri shure hoba hadutse isanganya ry'umuriro muri iki kibanza harameze ivyatsi vyinshi ku ruhande hari ibiti vy'imyumbati.